Een waxaa ii muuqda hal fiyoore ushiisu yaahay daahab xigeen iyo maxa kalo ii muuqda fiyooraha kalarkiisu waa mid jaalo iyo mid cagaar iyo midib cadaan oo liil ah aa iimuuqda

Halkan waxaa joogo laxnin dharka kalarka ey watan waa cadan iyo madow iyo gadud iyo cadan meshna wax yalo kursi

Sharaxaadaan ila dhagaysta een waxaa sharaxaa waxaa ujeedaa dhowr oo niman ah ninmanka oogu soo sokeeyo waa 4 een waxaa agyaalo hal bakeeri midna bakeeri uu gacanta ku haystaa dalada daladana midabkeedna waa guduud een ninka oogu sokeyana wuxu wataa surwaal buluug

Asc waraxmatu lahi wabarakaato waxan bixinayaa sharxaad ila dhageysta sharaxaadane waxaa waayo cunto labo bakeeri uukujiro cabitaan cad iyo labo saxan mid waxaa saaran malaaay mida kale waxaa saaran hip iyo banbanooni iyo digir

Asalaaymu calaykum waraxmatulaah wabarakaru een sharaxaad yar aa waxa kabixinaa liin babeelmada liin babeelmada ila 17 xabo is ka dheh dhow xabo waye aad ufaro badan ilaahay makuu darnaade midabkiisana hada gaduud aa soo galaayo iyo midabka kale waa yacni midab oo cagaar waaye cagaar xigeenka cagar hada soo galooyo iyo midab maango maango isku jira waye

Salamucaleyku waraxmatulahay halsaxan saran shetar shetarkana waxakamid ah habur mash mash iyo bajiye sanbus iyo Labkob jale eh iyo waxakale imuqodo hal dhol kujira fiyoro iyo Kan lagushubanayay gasaca iyo hatarmus

Een waxaa ii muqda gari gadashisa hostinana madoow dahay gadashisana dabaq iyo waxaa ii muqda bulakeeti iyo lamayeeri iyo cunug yar

Eenwaxa iimuqda halsaxano kujirabariis lindhanansaran obarbaronisara osaran barosto iyo waxakala iimuqda loreal lagukeenobariiska kalarkisa ugubadan oyahay gaduud iyo waxakala imuqda bahal yar ocagar ah okakoran ordan